Paɣaba n bɛ moɣali ni nimaani bi gbirila salima n paɣara so gbibila ŋmani n so gbubila ŋmani n tooi kom niŋdi gbambili ni ni o paɣi salima maa